umongikazi uhlalise phansi abantwana abayisigombolozi uyabafundisa ukuthi kumele beziphathe njani ukuze bebelekusasa eliqakazile ugqoke ibhatshi elimhlophe nke

Abantwana aba dull basaba umbalisi. Isikhathi esinengi nxa umbalisi efika bavele batshaywe luvalo .Ngoba becabanga ukuthi uzabatshaya.

Abantwana badla indumba. Bahlala beyisigombolozi. Onguye unene wabo uhlala phakathina ukuze bangatshisani nxa besidla.

Abantwana bahlezi ezitulweni ezithile baminyene ngoba belindele umbalisi wabo ohambe ukuyadinga amagwaliba ekhabothini.

Ezikolweni ezinengi kujwayelekile ukuba lamabhuku kanye lokunye okokufundela. Kuyabe kulamatafula amanengi loba izitulo zokufakela amabhuku ukuze engangenwa ngamanzi.

Abantwana abancinyani bayathanda ukuhamba esikolweni. Ikakhulu nxa begqoke izigqoko zokufunda. Bafundela ezikolweni ezilamakilasi amakhulu kakhulu.

Amalembu amanengi ezikolweni ahlala ebhaliwe ukuze abafundi bebekwazi ukubala ngasosonke isikhathi nxa bethalaza bayabe behlangana lamabala atshiyeneyo nsuku zonke

Umduli obhalwe izinto zesikolweni, udetshwadetshiwe okutshengisa ukuthi abantwana bezwisise. Uyachasisa ngemifanekiso ebhalwe emdulwini.

Umbalisi umile phambi kwabantwana, uyabafundisa. Ubafundisa ngokuphucuka kwezinto. Akabhali emdulini ngetshoko kodwa ulomabonakude amfakileyo ukuthi abantwana befunde.

Umfana ulomtshina wakhe wokudlalisa lokhu kumncedisa ukuba aqeqetshe kuhle ezifundweni zakhe. Uyalala ekufake emagetsini.

Imiduli eyakhwe ngezitina ezibomvu iyandise ukuqina esikhathini sonke, isibhakabhaka esiluhlaza tshoko sibangelwa yikungenwa kwamanzi.

Abantwana bakhathazekile bebona umbalisi bengamboni. Omunye wabo uyaqoqoda abanye bayamhleka. Isivalo sabo siluhlaza tshoko.

Abantwana batshayisile esikolweni bagqoke amapata pata ngoba beswela imali yokuthenga izicathulo ezivalekileyo lokhu kwenza umbalisi wabo abe lenhliziyo ebuhlungu.

Abafundi babala amagwaliba amhlophe nke, ayisibhakabhaka alithanga lawo mabhuku ahlala ekhabothini kambalisi.

Igabha lokulahlela izibi liluhlaza tshoko! Lincinyane alikwani ukulahlela amaphepa. Umfana ugijima ethwele igabha lolelo.

Esikolweni sabaqeqetshi basezingeni eliphezulu ,kuhlala kuhlanzekile ababalisi bayakhangela ukuthi abantwana bafundela endaweni ehlanzekileyo ngasosonke iskhathi ukuze bangahambi lemikhuhlane endlini.

Abantwana ababhalayo esikolweni ,bagqoke amayunifomu abafithayo bonke, njalo elombala obomvu. Bakhanya bebhala umhloliso ngoba bonke bakhangele phansi.

Abaqeqetshi asebekhulile abasezifundweni eziphezulu bayabhala kukhanya bekhangele phansi bebonisana ukuthi into okumele njebhi. Lapho abafundela khona kugcwele izinto ezinengi ezehlukeneyo.

Abantwana bafake amalembu ebusweni babo, bayalalela umbalisi ukuthi ubafundisa ukuthini, bahlala beqaphele ngasosonke isikhathi nxa obafundisayo ekhuluma.

Ubaba osebenza esikolweni loba ofundela umsebenzi wokwenza izandla ugqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka lekhanda wagqoka into yokuvikela ikhanda ukuze engalimali.

Abaqeqeshi abasesikolo bayafundiswa ngumbalisi wabo .abanye bakhangele phansi bebhala ,omunye ukhangele umbalisi ,omunye ugoqe izandla .

Umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe nke njalo isigqoko sakhe siyabe sisode kwenza ukuthi afundise labo abafuna ukufundela ngezempilakahle

Umbalisi ufundisa abantwana esikolweni. Abantwana balalele umbalisi ukubana ukhuluma ngani, umbalisi uyabobotheka isikhathi esinengi nxa efundisa.

Izinto ezehlukeneyo ezigoqela okokuvala izandla, amapitshisi kanye lamabhawudo lensimbi zonke ezokulungisa izimota.

Umbalisi ofundisa abantwana ngogetsi uyathanda ukuthi ababone begqokile impahla zomsebenzi ngaso sonke isikhathi

Obaba abathathu bayathaba ngoba bethole izinto zokusebenzisa ezigoqela ugesi , lokhu kubenza behlale belethemba lokubana izinto zabo zizahlala zilomlilo ngaskhathi sonke

Esikolweni sabafundi abakhulileyo, umbalisi uthwele isicathulo esikhulu umbala waso silithanga, asilantambo.

Umfana wesikolweni ufundela ukutshisa insimbi lokhu kumenza abe lekusasa eliqhakazekileyo ngoba esazi ukuthi impilo yakhe isihlelekile

Abafundela ukwelapha izifuyo zasekhaya loba inyamazana ezinjengama bhiza bahlala begqoke impahla ezinde ezimhlophe nke.

Ubaba ugqoke ingwane eyephepha .Ukhangele ngomabonakude ukuba into ezikhatshana zize eduze.

Ezikolweni ezinengi ezabalezinga eliphezulu, kuyahlanyelwa utshani obuhluma lube luhlaza tshoko isikolo siyabe silendawo yokuthi nxa izimota zifika kumele zihlale nga.

Ezikolweni zezinga eliphezulu kujayelwe ukuyakhwa amabhilidi amakhulu kakhulu besebefaka izitina ezibomvu ukuze okhatshana abone ukuthi isikolo singaphi.

Amadoda amabili akhanya evakatshele esikolweni sabaqeqetshi ezingeni laphezulu kulezitulo lapha ezibazwa ngezigodo bakhanya bemomothela ngoba into abayiyenzayo iyabacaza

Esikolweni sabantwana abasezingeni eliphezulu siyakhiwe ngezitina ezibomvu esikhathini esinengi zijwayele ukufulelwa ngamazenge ngoba yiwo atholakala ngentengo ephansi

Esikolweni umhlabathi uthanyeliwe, iguma langkhona ligcwele utshani kweyinye indawo. Umfundi umile elinde umbalisi.

Labo okufunda khona abafundi bemfundo yaphezulu kubonakala ngebhakana. Likhulu lelo bhakana njalo umbala umhlophe nke uphinde futhi uxubaniswe lombala oyisibhakabhaka.

Umduli wesikolo sabantwana abasezifundweni eziphezulu. Umbalisi uyabhala emdulwini esebenzisa itshoko emhlophe nke! Abantwana bayafunda behlezi ezitulweni.

Inhlabathi yesikolweni imhlophe nke! Iguma lihlanzekile , umama uvuka ethanyela inhlabathi yonke ayilinganise. Isikolo siyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Abezempilakahle bavakatshele esikolweni sabantwana abafunda izinga eliphezulu. Abantwana kufanele babale amabhuku abo ukuze benelise ukuphumelela ezifundweni zabo.

Ezindlini zokufundela kuhlala kuhlanzekile, abantwana bayathalaza okutshengisa ukuthi umbalisi wabo akakho. Omunye uyatshiselwa ufuna ukukhipha ijesi ngoba sokusemini.

abaqeqetshi abafundela ukulapha abantu loba ezempilakahle bahlala bedidekile ngoba imbuzo abahlangana layo emagwalibeni abo minengi njalo iyabahlupha

ibhakane lesikolweni saphezulu litholakala endaweni efihlakeleyo izihlahla ziyabe zigcwele ziluhlaza tshoko

Abantwana besikolweni abasezingeni eliphezulu bayafunda begqoke amayembe amhlophe layisibhakabhaka. Balalele umbalisi ebefundisa ngezinto zokwenza, bafundela izinto ezisezingeni eliphezulu eziqeqetshileyo.

Isitolo esitholakala emadolobheni sitshona sigcwele abantwana abalukiweyo amakhanda. Sihlanzekile njalo silezihlahla zokucecisa indawo.

Umbalisi ulinde izindi zakhe, abantwana bonke bakhanya belovile esikolweni ngoba umbalisi ebatshaya kakhulu. Lokhu kwenza umbalisi ecine esiba lempazamo.

Umbalisi usuku Isa umntwana oyinkazana ukuba aqambe imibuzo angayizwisisiyo avele Bama ngale abafundi ngoba ethwele imibuzo eminengi kakhulu.

Abezempilakahle bafundisa abantwana abasezingeni eliphezulu ukuba behlale ehlanzekileyo. Bonke bagqoke amayembe amhlophe nke bahlezi ezitulweni eziqinileyo.

Ibhakane lesikolo sabantwana abafunda ezingeni eliphezulu lipedwe ngombala omhlophe nke litholakala lapha okulesikolo khona

Abantwana besikolweni bahlezi balinde umbalisi wabo ebatshela izinto abafuna ukuthi bebezazi. Bagqoke amayembe amhlophe nke abanye bagqoke amaphacaphaca abanye abakamanga inwele abanye bakamile. Isikolo sabo sihlanzekile.

Esikolweni sabafana asebekhulile kuhanjwa kuludwendwe ukuze bengagwenxani nxa umbalisi ebabona bethutsha uvele amomotheke ngoba besenza into enhle.

imfundo yalezinsuku isidula isitholakala endaweni ezitshiyeneyo abantwana kumele behlale bekhaliphile ukuze benelise ukupasa zonke izifundo zabo

Esikolweni abafana bayathanda ukudlalisa umakhala ekhukhwini. Baqakeza izandla ngaso sonke isikhathi nxa bebona ilanga liphuma, kuhle ukuhamba esikolweni.

Ikamelo labantu abafundayo izifundo ezisezingeni eliphezulu liyabe lihlanzekile lingani likamelo lehotela. Liyabe lilengubo ezimhlophe nke.

Imibheda emibili iyendluliwe, ifakwe amalembu amhlophe nke. Ikhanya ihlanzekile kakhulu kulesibane esifakwe phakathi kwembheda leyo.

Abaqheqhetshi abasezingeni eliphezulu bafunda begqoke izigqoko zabo esikhathini esinengi isikolo sabo sandise ukuba sikhulu kakhulu ngoba lezimota ziyavunyelwa ukungena phakathi.

Abasezingeni eliphezulu ezikolo zabo zandise ukubakhatshana ziyabe zakhiwe zafulelwa ngamazenge alombala oluhlaza tshoko. Zandise ukulinywa utshani ibuluhlaza ukuze abantu bathole indawo yokuphumula.

Abafundi abasezingeni eliphezulu bandise ukuhamba begqoke izigqoko ngoba bafunda into ezehlukeneyo. Izikolo zabo zijayele ukuba lemiduli emide kakhulu njalo lama fasitela abo ayabe ephezulu.

Amabhilidi amanengi atholakala emfundweni yaphezulu ajayele ukwakhiwa ngezitina ezibomvu izitina lezi ziqinile kakhulu njalo ziyahlala iminyaka eminengi.

Abagcina amabhuku abezinga labafundi abaphezulu. Bahlala bethanyelile indawo yabo. Ihlanzekile, njalo amabhuku, ahlala eqondile ethe nta!

Ezifundweni eziphezulu esikhathini esinengi kuhlala kuhlanzekile. Abempilakahle bayakilina bethanyele. Umduli wabo umhlophe nke, ulezinsimbi eziyame uphahla.

Esikolweni sabantwana abakhulileyo ukuhlala kuhlanzekile .Izitulo zabo zihlala zingela bantu ngoba inengi labo liyalova esikolweni .Lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemali.

Ezifundweni eziphezulu kuhanjwa lamathenesi amhlophe nke, kumele umfana loba inkazana ifake esikhwameni ukuze impahla zayo zingacatshi. Umbala wekamelo lomfundi lulebala oluyi sibhakabhaka.

Umduli wezisebenzi umhlophe nke. Amabala abhaliwe ngesingisi. Badidekile ukubana bazwisise ukuthi kukhulunywa ngani. Unzima umhlaba nxa ungafundanga.

Umbheda wendluliwe kahle, amabonda apendiwe ngompala omuhle. Iqathanzipho yilo elithanda ukulala endaweni enjengaleyi.

Lapho okugcinwa khona amagwaliba loba ingwalo zokubala kuhlala kuhlanzekile lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bafike bazobala.

Abaqetshetshi ezifundweni eziphezulu bamangele bebona ukuthi impilo yabo isihlelekile ngokuhamba esikolweni lokhu kubenza behlale bekhaliphile

Izikhwama ezimnyama zabafundi zihlezi phezu kwe khabothi umfundi ubuza lamafutha wokugcoba kanye lesepa yokugeza ugcoba amafutha aluhlaza tshoko.

Isikolo ezihlanzekileyo sibonakala ngeguma elimhlophe nke. Utshani buyahluma buluhlaza tshoko. Kulendawo lapho abafundi abadlalela khona ibhola labo lezandla.

Isivalo esibomvu esilephetshana elimhlophe nke. Isivalo lesi sitholakala ezikolweni zezinga eliphezulu . Abaqeqetshi bayabe befakelwe inombolo etshengisa ukubana umuntu umele kuliphi icele

Abafunda ezikolweni eziphezulu njengama kolitshi bahlala behamba echasisa ngezandla ngoba bayabe besesaba ukuthi benga feyila imihloliso yabo eyabe isemaduzaneni.